Kuzvidziirira chiro chakakosha maningi kunyanya pamatenda akaita seIbhola Kovhidi 19 nezvimweni zvakadaro zvinosakadze muntu.

Ikodzero yevashandi vese vanoshanda mumbatso dzinotengese mitombo nemumahosipitari, kuti vapfeke hembe dzinoyita kuti dzivadziyirire kubva kuzvirwere zvinotapukira pamunhu nemunhu.

Zvirwere zvakaita seibhola, zvirwere zvakaita sekovhidhi nainitini, zvakasiye antu ashe achitwa rufu.

Munhu pachezvake unofanire kuzvingwarire mwiri wake eione kuti nyara dzake dzake dzakachena ,eione kuti mwiri wake wakageza, eishandise mvura zvine ungwaru unofanire kuti izvozvo zvirozvo ndizvo zvinomubatsire kuti mwiri wake uti mhoryo -mhoyro.

Antu eshe anoshande muutano anosisire kudhloka mpbahla dzinodzirire zvirwere dzinodziirire mweya inokone kupinde mumapapu nemumiro kuitire kuti unao hwavo humhoryoke.

Kufunda kwakanaka nekuti mutombo mizhinji ine humapepa hunenga huri mukati hunope hunobatsire munhu kuti aziye kuti hunoshandiswe wani wani. Dzimweni nguwa unoshandisa nyara dzako, dzimweni nguwa unoshandise sipachula. Dzimweni nguwa unoshandisa chino nechino zveshe zvinonga zvakanyorwa mwukatimwo, zvinode ku....

Eya muupenyu hwedu hweutano munhu wese wakasisire kusambe nyara dzake nguva nenguva nekungwarire chikafu chekurya chiri muzvi mumapoto kana kuti muzviro zvatinochengetera zvakachena nekumwe mvura yakachena nguva dzese. zvirozvi zvinodetsere utano hwedu nguva dzese.

Kudxoka hembe dzinodziirire zvirwere muutano chiro chinokosha chiro chinokurudzirwe kuti vashandi vese vange vechichiise padera dera.

Gore ra2019 pakaite besha mupengo, rimwe gorewo kwakaitika ebhola zveshe zvirwere izvi zvaikonzera kuti vanhu vapfeke pachirungu yangatinoti Purotekitivhi giya kuita kuti utano hwavo usaparara nekuti zvirwere izvi zvaive shura matongo.

Zvirwere mehosha dzese dzinobata hwana hwedu huchiri hudodori zvode kukasikirwa kuenda kunoona vana chiremba nemadhogodheya kuti abaye vane awa mirenje yawo nedzimwe nzvimbo dzakadaro.

Zvindumure zvedu zvichikura zvinokone kubatwa nemadenda akati wande wande zvinoda kuti zvibaiwe kuitire kuti matenda aya asakanganise mitezo yevana.

Ngendaa yekuti hai mwana weshe unosisirwa kukura akamhoryoka , vabereki vanokurudzirwa kuendesa vana ava kune madhokoteya kuti vabaire vana ava mungazi dzavo.

Denda reCovid 19 rakacheNjedza vantu kuti utano hunokosha rakakonzera kuti antu aziye mupfeke hembe mupfeke kudxoka hanzvu dzinoite kuti chirwere chisabatira chirwere chisatapukira kubve pane munhu umwe chichiende pane unani.

Eya chiro chakakosha kuti hurumende ipetuke muantu ichiafundise pajekerere maringe ngezvirwere zvakaite seHIV/AIDS kuti antu azhinji arikupunhunwa ngendaa yekuti zviro zvaari kusarudza ndizvo zvinokone kutora upenyu.

Kubaiwe mutondoro chiro chaitotyisa asi nekuhamba kwenguva antu anosisire kufunda kuti majekiseni, aatyisi ndiwo mutombo unoite kuti mwiri dzedu dzipetuke pandau.

Magungano akanaka yaamho ngekuti anodeedzere antu eshe kuti abve mumabandanda mwaari nemumakanyi mweari umo, eikwire eiuye kuzofunda kuti aziye kuti utano chiro chinokosha muupenyu.

Magungano arikuitwa mazuva ano pasitenderere,.Arikurekete kuti akuna muntu unofane kukorere kusvike pautano nekuti mahosipitari nemakiriniki avakwa kutenderedze nyika yese, pasi tenderere

Igwinyiso haro kuti mapato esewo anode kutendwa kakurutu, ngekuti anobatsira pasi rese tenderere, kuti utano hwemuntu hweshe hunge huchiendeka.

Pasirese tenderere anthu anombosangana achiite misangano kubhuyirana zvinooneke ino nezvinooneke ino veizvikumanidza, vechibatsirana kuti hino todini kwenyu makazodini, isusu tinodani tichidani zvinobatsire kuti teshe tihambire mberi tiine zano rimwe.

Muntu wese eikura unosisire kurya kanokwana katatu. Mangwanani, masikati nemadeikoni. Izvi zvinodetsere mwiri kuti ukure wakagwinya wakamhoryoka.

Pasi rese tenderere, vanombogara pashi(mamitin'i ) vachireketa ngendaa yezviro zvezvirwere zvinotambudze nyika ino. Izvi zvinokudzwa yaemho nekuti zvinodetsere isusu vanhu vanenge vari pashi.

Anhu azhinji muAfrika anohambe mumango yakareba yaamho. Munhu unobve mwaChikwizi eikwire kuende kwaChikwakwa, umweni unobve kumakandwa eikwire kuuye kuHairenzi. Umweni unobve muNgaone eidzake kuuye kuJopa. Kuhamba kwakadaro-kwakadaro pasina kana chipatara pakati peshe apa, zvinokonzere kuti anhu arware.

Vantu vedu vemuAfrica vachakawanda endi vanorwara vakati wandei zvakare veshe vantu ava vanoda kuti vabatsirwe pautano chikumbiro chemene chetinoise mberiyo hurumende kuti dai yadetsera yagadzire zvibhedhlera zvakawanda zvinoita kuti anhu aende mundau idzi ari ashoma .

Asharukwa-asharukwa eshe pasi tenderere. Anotogare pashi kuti apangane mazano kuronga kuitire kuti munhu weshe akwanise kuona utano huri nani.

Madodha emuganga naamweni, anototore nguva kumboungana kuti acase zvinonetsa zvehutano hwevanhu kuti wodini kuti vadetsere nyika.

Hakuna muntu unofane kutame chibhedhlera chekuti unopina kana ane denda ririkumuhlupa. Ngekuti pasitenderere vayungu nevantu vatema vabatana kubetsere kurwise zvirwere zvingadani zvichitinetsa mumuganga yedu.

Muntu weshe anosisira kuti ange achienda achihamba achisvika pazvibhedhlera zviri Pedro naye ikodzero yake kurapwa kana azwa mwiri yake kuti yabve pandau.

Hwana hweshe hudodoro hunosisire kuti hudetserwe pahunokura kuti mwiri yahwo igare ine chikafu nehutano nekuti ndivo vanababa vamangamwana.

Makore ano kana mukuwo uno watinorarama muntu weshe unosisire kuti ange ane mukuwo wanosvikira kuzvipatara, zvinomubatsira nemutombo zvinomubatsira nekumupe hutano hwakanaka.

Mvura yakachena chiro chakanaka yaamho mumwiri nekuti inodzetseitsvo. Inodetsere mwiri kugeze tsvina yeibudisa pabanze zuwa rega rega. Zvakanaka kuti anhu achere mvura yakachena kuti weke.

Matangi nemvura anosisa kuakirwe mudhuze neantu anoakirwa akakavha padera pawo kuitira kuti tsvina isapinda izvi zvinobatsira utano hwevanhu nekuti vakamwa mvura inenge ine utachiwana vantu veshe vanogona kubatwa ngekuchaya.

Eya zvigubhuzvo zvakanaka kuchengetere mvura zvigubhu zvakanaka asi zvinorema kana zvazare mvura zvarema kuise pasoro muntu anasi kuzozwa zvakanaka hurumende inokurudzirwawo kuti iise mapaipi mumphatso dzevantu sekuisa kwayakaita magetsi.

Eya akiti woyee pasina mvura hapana raramiro pasina mvura hapana upenyu antu anokurudzirwe kumwa mvura yakachena kumwe mvura inobve pashi yakachengetedzwa kuite kuti utano hwedu hurambe hwakanaka.

Muntu weshe unofanire kunge aine nguva kana kuti kunge aine mukana wekuti asvike pahosipitari achikwanise kuonekwa na dhokota kana kuti na nesi kuti abatsirwe zvirwere kana kuti kutariswe muviri wake kana ane chiro chinomunesa.

Antu atema azhinji anohlupheka kuti awone utano kana kuti aende pachipatara chinokwanisa kuvabatsira zvirinyore. Kazhinji munoona antu acho akawanda achitsikirirana achidaro. Nokudaro zvinoda kuti hurumende ibatsire kuti zviro izvi zvivenani.

Ntombi dzedu nemadzimai eshe ari muChipingemwo, Chimanimani, Nhedziwa, Mutambara nekweshe kungadai kune mundau, ndombi dzedu dzinodakara yaempho kana dzikadiwa dzikapiwe rudo. Utoono kuti mutombo wemene-mene.

Kushushikana mupfungwa, kudhomoka kwendxondo dzemunhu zviro zvinoite kuti munhu apedzisire atamika zvichirwadza yambo asi ngatiziye kuti kuzvibhedhlela kwedu mitombo iriyo inokone kudetsera.

Kurwara hakusindori kuende kuchipatara basi asi kurwara kumweni kuri mupfungwa. Muntu unotorwara ngepfungwa kungaa kutode umweni unomubetsere kurekete nyaya yake kuti apuve mashoko, anoite kuti dambudziko rake ripere.

Pfungwa dzemuntu weshe zvake kuti dzizi dzakazwi moryo moryo unofanira kunge achibatsirwa nevanhu veutano vanoziva kumubatsira nekumuoa mishonga uye nezvimweni zviro zvaangaita kuti ave munhu mutano.

Zvipatara zveshe, zvinofanirawo kuise Mwari mberi kwezvese. Kunyangwe antu eirapwa, asi muridzi weupenyu ndiMwari. Zvinodahe kusanganisa zvese zvirozvo zviri zviiri kuitire kuti nyama yemuntu, ngekuti wakabve kunaMusikamuntu, kuti idzoke pandau.

Pasina mhatso dzeutano, pasina utano vantu vazhinji vanopere kutamika, izvi zvinode kuti gavhumende ipindire ibatsire kuake mhatso dzakona kuti vantu vabatsirwe pahutano hwavo.

Mahosipitari nemakiriniki indau dza zara peshe peshe anhu anokurudzirwa kuti kana akandozwe parwadza ngaarumbe asvike pachipatara undobatsirwa.

Nzvimbo dzakaita se ma hosipitari zvino kurudzire kuti dai hurumende yaramba ichi aka dzese nzvimbo dzakanaka kudai ichi endesa kwese kuitira kuti vantu va hanire mitombo ino destere utano hwawo.

Nzvimbo dzedu kana kuti ndau dzeutano dznofanire kutowanda. Dzeifundisa antu kuti vakwanise kusarudze chikafu chekurya chine nyutisheni. Vanofanire kukwanise kusarudza mhepo chaiyo yekufema. Vanofanire kukwanise kusarudza nguva yekuzorora, izvi zveshe zvinobatsire mwiri.

Mhatso dzedu dzino tengese mitombo dzichi rapa dza tekeshera mu makanyi mweshe mwo zvakungodiwa kuti vanhu vauye vakwanise kutenga mutombo yavo ne mutengo yakaderera sezvo zviro zvese izvi zvapa sinde.

Mhatso dzinotengese mitombo nekurape vanhu atingati makiriniki imhatso dzakanaka yaamho, zvinokurudzirwa kuti dai dzaakwa kweshe kwakatenderera kubve Chipinge kusvika Chimanimani kudzaka muBirchnough zvichidarika ngemugowa dzondodiwa dzese kuti dzinge dziripo.

Vanhu vedu vemuAfrika vachiri kutambura tinoramba takazara pachipatara takawanda amwe anochema amwe anotsikirirana amwe anorwara zvisingaiti asi zvese izvi matambudzo atode kuti magavhumendi apindire ave nerubatsiro rwaangape kune vanhu kuite kuti utano wedu uite kuti mhoryo mhoryo.

Mhatso dzese dzehutano dzemuAfrica dzinokumbirwa kuti dziwande dzidetsere anhu eshe ari kutambura akanyanya ari muAfrica, kunyanya nekuti vanotsikirirana vachide kuona dhokuta. Dzimweni nguwa anhu thauzendi pana dhokota umwe. Zveshe izvi zvinode kuti vadetserwe.

Mahosipitari edu endau dzinosisirwa kudetsere asharukwa edu kana kuti ana edu ashande pabanze asi agare ari mukati mune utepfe tepfe munogara kuti hutano hwavo hudetsereke .

Madzo dzese dzinoite zvekurapwa kwevantu nekutengesa mitombo dzinosisire kuve ngezviro zvo zveshe zvakwana nemukuwo unodiwa.

Kufunda zveutano chiro chakanaka yaamho chinoite kuti ukwanise kusarudza zveshe zvaunorya nezvaunoita kuti mwiri urambe wakati mhoryo.

Munthu akafunda akaziye zveutano uchaziye mutombo unorapa, uchaziye mvura yekumwa, uchaziye mphepo yekofema, uchaziye chikafu chekurya

Kufunda zvehutano kunobatsira munhu kuti asarudze aite sarudzo dzakanaka ,aite sarudzo dzine pundutso ,aite sarudzo dzine nqondo mukati ,aite sarudzo dzakanaka dzine gwara rakajeka fundo.

Munhu akafunde zveutano, unoziye chikafu chekurya. Unosarudze chikafu chaicho chekurya. Unokona futi kuziya kuti iyi inguva yekuzorora, nezvimwe zveshe zvakadaro.

Fundo yezveutano inobatsire kuti muntu aziye chiro chekurya , inodetserahe kuti aziye mbahla dzekupfeka ,inodetserahe kuti muntu aziye zvekumwa ,zvekufema ,nezvekupfeka zveshe unonga ozuya nekuti utano unobata tsinga dzakawanda dzeupenyu.

Kushanda nekugare muhutano ,chinhu chakanaka ,nekufunde zvehutano unobawozivawo zvakati wandeyi ,michina inoshandiswa ,zvirwere nemitowo yazvo zveshe zvirozvo unongawaziya ende unonga wakamirira kuti ubatsira amweni

Fundo yepamusoro soro yeutano inodetsera munhu kuti nguwa dzese ange eyiise ndxondo dzinoaka hupenyu hwake.

Kufunde zviro zveutano chiro chakanaka chinoite kuti ukure weiziye chokurya uchiziye chokubata uchiziye chokuita nokuti kana wakafunda zvinoite kuti iwewe nemaitire ako anochicha.

Muntu akafunda zvetano unokona kusarudze zviro zvakanaka unokonawo kuite naekisesaizi unokonawo kuziva zvekumwa nechekurekera.

Kufunda zvehutano kunoita kuti ngonxo dzedu dzivhurike dzione kuti mberiyo kwakamira sei kuitira kuti vantu vabatsirwe pahutano.

Chiro chakanaka yambo kuti ndombi dzeshe nemajaha afundiswe pajekerere kukosha kweutano kunyanya wemuntu weshe.

Mahospitari nedzimwe nzvimbo dzakadaro, indawo dzedu dzakanaka mumakanyi umo dzinoti batsira kutipe mitombo nekutipe mazano kuti tinge tiri vanhu vakangwara pahutano.

Mahosipitari edu nemakiriniki indau dzakanaka yaamo dzatinodo kuti munhu weshe kuti aende nguwa nenguwa eyipenywe mwiri wake kuitire kugadzirire zvirwere zvingangodai zvakahwara mwukati mwemwiiri.

Chikumbiro chikuru yaemho chatinoise kuhurumende kuti dai yaramba ichiendere mberi kuwake mahosipitari nemakirinika akawanda kubetsere antu azhinji anobve nzendo dzakareba , aihamba ngetsoka, eihamba asina dzimweni nguwa, chekurya.

Mahosipitari edu indau dzakanaka yamho dzinodetsera anhu kuti aponeswe kubve kuzvirwere zvinoatsikirira .

Mahosipitari eshe indau dzakasimba indau dzinodiwa ngenyika indawu dzisingafaniri kushaikwa pakati panevantu, mumakanyi mweshe, mweshe munodiwe kunge mune mbatso dzakadai idzi dzinotarisa utano hwevantu.

Ndombi dzedu nemajaha zvikafunda fundo yepadera-dera munovaona vakati chee muzvibhehleya eitoshanda, eiende mberi eitokhomanisa neamweni.

Zvipatara zveshe ngenguwa ino zvinofanura kunga zvakazara nekumitombo zvipatara zveshe zvinofanura kunge zvakazara nemibhedha zvipatara zveshe zvinofana kunge zvakazara nerubatsiro kuitira hutano hwevantu hupetuke pandau.

Movha dzinodiwa dzinodetsera anthu anonge arikurwara kunyanya ndau dzakadai nekwana Samutsa kukwira kuende kuNgaoni nekudzaka kuuya kwaChiguwa weizokwira uende paJopa ndaudzo dzeshe dzinode movha.

Mahosipitari edu emuno muAfrica munoona mune anhu akati wandei anenge ari pamubhedha akaata. Chikumbiro chatinongoita kuti mhatso idzi dzakanaka dzinodiwa mumakanyi mwedu umu, dziwande kuitira kuti hutano hwevanhu hubatsirike.

Chirwere chegomarara chirwere chakaoma chakakonja, asi zvinode kuyiswa kunaMwari, kuti munhu anenge abatwa ndicho, agamuchire asanyanye kuhlupeka mupfungwa dzake, nokuti ndiwo magumo edu teshe.

Zvirwere zvebp zvawanda munguva ino yatinorarama. Asi muntu unokurudzirwe kuti aite maekisesaizizi anoite kuti mwiri urambe veihambise ngazi, nemutoo vakasikwa ndiMusikavantu.

Indaa yemare inoshupa asi zvirwere zvegomarara zvinode kuti titore mare yakatiwandeyi tichibatsira muntu unonga abatwa ndicho. Unode kuti ange echipiswa dzimweni nguwa ngemagetsi unode kuti ange echiitwe maekisesaizi, dzimweni nguwa zveshe zviro zvakadai zvinodetsera kuti chirwere ichi chisapara.

Kana tichikura zviya, adzimai nababa zvinode kuti tirambe tichienda kumahosipitari tichichekwa tichitariswa maBP nekuti kazhinji kubva pafifiti yezi zvichidzaka kana zvichikwira zvakadaro mwiri unonga wakuremba, unoenda uchiremba uchiremba.

Itsvo dzinowoneke mukati memwiri wemunhu, zviro zvinoshanda yaamho kugeza nekubvise hutachiona netsvina ingawoneka irimungazi yemunhu. Anhu anokurudzirwe kumwe mvura ngekuti ndiyo inodetsere zvirozvi.

Munhu achikura zviya mwiri wake unenga wakuenda uchiremba uchiremba Anozobatwe zvimwe zvirwere zvakati wandei kuhuta kikorore kumire zvakanaka kuite kadzungu nezvimweni zvese zvakadaro.

Zvirwere zvakaita segomarara, zvirwere zvinotyisa anhu akati wandei nekuti zvinotyisa kuti munhu wabatwa negomarara. Mitombo yacho inonesa kuti ungaiwana pari. Ukaiwana inodhura zvekuti hauhaniri.

Zvimweni zvirwere zvinoita tixhiri vadoko zvimweni zvirwere zvinoita tatikurei zvimweni zvirwere zvinoita tapakati nepakati zvimweni zvinozoiyawo tati kure takuhamba tachembera zveshe zvinoda kuti tiende kuzvibhedhlera todetserwa nemadhokota.

Vantu vazhinji panorwara vanondosvike pachibhadhlera anobatwa nachiremba opuve oisirwe kamuchini kanoerenge ngazi kuti iri kufamba njani-njani. Ndiko kanotaura kuti muntu urikurwara kana kuti vakagwinya.

Chiro chakanaka yaamho kutesitwa uchionekwe kuti bhipii yako yadini yakwira yadzaka asi kana ukafunda uchaona kuti unotoikondirora wega iyona bhipii iyoyo kubudikidza nekurya ende maryire ako nezvaunorya zvacho.

Munhu ekura zviyani unotanga echinasa kuhamba ari ega, asi echikura mwiri unoenda uchiremba. Unotange kuda kubata ndonga, echibatira batira zviro nekuti simba rinenge raakupera. Iyi inyaya yekukura, zvinondoreva kuti muntu anenge akutoda mitombo nemushonga zvinomubatsira kuti agwinye.

Zvimweni zvirwere zvinobata mushana zvimweni zvirwere zvinonga zviri mukati zveibate mundani zveibate itsvo zveibate ee matumbu emukati zvimweni zvirwere zvakasiyana siyana asi zvese izvi zvirwere zviNorapika mazuwa ano.

Gomarara remumatumbu makuru, rinokonzereswawo nekuuya nenyaya yekurya zviro zvakawanda, kurya zvakawandisa nekurya zviro zvisina kuti nakeyi zvinotapira nezvakadaro chirwere chinorwadza kudhuure kuambana nacho.

Chirwere chegomarara chirwere chinovhunduse vantu vakawanda. Vazhini vanopera Pera mweya nazvo nekuti vanoziye kuti chirwere ichi hachina mutombo unochimisa chinorambe chienderere mberi.

Michini yemazuvano inoshandiswe kuhloye zvirwere zvakaite segomarara yaamwo munyika muno. Antu anokurudzirwa kuti aende achiopenywa kuti chiinyi chinorwadza.

Chirwere chegomarara chinotwisa asi vana chiremba vanoedza ngepavanokona kuchirapa. Dzimweni nguva chinode magetsi anopisha dzimweni nguva nyama yemuntu inochinja peya kuchinja. Asi zvirambe zvakadaro zveiisa kuna mwari kuti zvisangane zvadhokuta nezvamwari.

Munhu weshe unosisire kuti arye chikafu chakanaka chinonga chemutikiti, mukakashango nemadima zvinoite kuti ropa puresha yaro idzakire pashi.

Zvirwere zvegomarara zvinonyanye kupinda mukati kana kutangire mukati mwenyama dzemuntu. Zvochikwira zvichidaro dzimweni nguva unokona kuzwa musana kudai kurwadza. Dzimweni nguva zvinonga zvobate itsvo zvichikwira zvakadaro dzimweni nguva zvinozobu.

Chirwere chegomarara chirwere chinoda moyo murefu. Chirwere chinosisire kuti tikwanise kunamata, chirwere chinodaidza vaungu kuti vatipe ruzivo rwakati ngwarei ruripadera. Zvese izvi zvinobetsera mukurapa nyaya yegomarara.

Zviro zvakaite setsvina yemunhu, neweti yemunhu nemakararwa emunhu, zvinooneke munzvimbo dzakadai idzi dzeutano nokuti zvinobatsira zveshe kuti madhokodhera aone kuti munei mungazi kana mugarararwamo chingadai chichishupa munhu nguva dzeshe.

Rabhoritorisi endi dhaiginositikisi sendazi Indawu dze dzeutano dzatinoona madhokotera eibate mishando wekutsvake zvirwere kwazvinobva nekwazvinoenda. Eitsvake mitombo yekuti zvirozvo zvingakwanisika sei kuzvi.

Michini yese inoshandiswe kuhloya ndiyo misee inoshanda muhutano, kuitire kuti vantu vamhoryoke.

Kune mhatso dzinodetsere zvipatara nemakirinika edu kuhloya nekunase kunanganisa nekupenye kuti zvirwere zvakauya sei uye zvingaende sei mhatso idzi dzinoongorora zvakadzama ndidzo mbatso dzinohloya nhenda muvantu.

Mphatso dzinongwarirwe zviro zveshe zvinodiwe muutano eh imphatso dzakanaka dzinongwarire ropa, revanhtu dzinongwarire mvura, dzinongwarire michini inonga yechidiwa kuti ipinde pabasa guru reutano.

Ndau dzakadai ngeidzi dzinochengeterwe ngazi ,dzinochengeterwe tsvina, dzinochengeterwe mutundo ,wevanhu zvinoite kuti madhokodheya abatsirikane kana achivheneka kuti vatsvake zvirwere zvingangodai zviri pakati pedu.

Lebhorithorizi endi dhaiginositiki sendazi indau dzinoongorora, dzinohloya zvirwere zvingadani zviri pamwiri yedu. Zvirwere zvingadani zviri mumvura inobuda mumwiri, mungazi nemumakararwa. Kuitira kuti madhokodhera abatsirwe kuti zvingarwiswa sei?

Mabhotoro aya anooneke mundau dzeutano. Ndimwo munokone kuiswe weti yemuntu, tsvina kana gararwa zvese zvichizooneke kuti zvine utachiwana here.

Rabhoritorisi endi dhaignositiki sendazi indau dzinoonekwe vanachiremba vachihloya nekunan'anise zvirwere kubve mutsvina, kubve muweti, kubve mumakararwa nezvimwe zvakadaro, kuti vakwanise kurwise zvirwere zvadai kutekeshera nenyika.

Mbatso dzinodetsera kuhloya nekuningira Kunobva zvirwere pazvinoenda zvakanaka yambo vantu vanokurudzirwa vaoedze ngazi nezvimweni zvakadaro kuti zvindohleyewa.

Madhaiginositiki sentazi nemakabhorutari indau dzinotariswe zvirwere kana kuti vanopenya vechishandise michini yawo nekumboona kuti zvakambomira wani wani pamunhu uyu kana pangazi iyi kana pane chakati pane zvirwere zviripo ere, mphatso dzakadaro dzinodiwa.

Mahosipitari edu atori nembatso dzakadai idzi dzinoongorora nekuhloya kuone kuti chirwere ichi chakamira sei ende uye chingarapwe sei.

Midzimai weshe akabare mwana wake unodakara yambo , ana baba anokurudzirwa kuti vashanyire mhuri dzawo vachidzipawo rudo munguwa yakaoma kudai.

Ana eshe adodori nana mai awo ,chiro chakanaka maningi kuti anofana kuende kuzvipatara eipenywa ,ainhingirwa kuti chii chinorwadza veipihwe mitombo inoite kuti zvirwere zvisaramba zvakaabata.

Ndombi dzedu dzikaite mimba, neakadzi akuru akaite mimba eshe anokurudzirwa kuti aende kuzvipatara nekuti ndikwo kune ndau inokwanise kuvabatsire zvakanaka pane kuti vaende mukati umwo muna anambuya vanokone kuzoneseka kana kubara kwaakutanga.

Tikapinde mumhatso dzinotengesa mitombo tinooona michini ino ningira zvirwere mungazi yemuntu. Iyi michini muntu unokwanise kushandisa emene arimumhatso mwake, zvakafanana nekuzvihloya wega uri mumhatso mwako weiona wemene weinyora zvibaro pashi.

Zvivhitivhiti nemakombiyuta, zvazviro zvemazuva ano zvinodetsera, anachiremba muzvibhedhlera mwedu, kuitire kuti mishando, ihambe zvakanaka.

Eya wakaningira zvinonga zvigero, zvinonga zvipeneti, zvinonga tambo-tambo, zvinonga chiyini woye, zveshe izvi matuluzi, atinoona mumbatso nekuzvibhedhlera zvedu, zvinoshandiswa nemadhokodhera kupetudze nyama dzedu pandau, nguwa yemarwadzo.

Imweni michini inonga inotoreketa , ukayibaya-baya inotobhuya newe inoreketa nekuti chiyungu mazuva ano chatohamba unotasangana nemunhu asi uri muchini wakaiswa pfungwa dzemunhu mukati yavanoti AI mazuva ano inotodetsera kubatsira madhokota kupetudza nyama dzemunhu pandau.

Pachingezi tingati purotekitivhi giya inoshandiswe kupfekedze nyara kuti zviro zvaunobata zvakaita semutombo unenge asidi neimweni mishando yakaoma ingakuwadze nyara dzione kunge dzaka chengetedzwa.

Ichi ndochiyungu chemene chinoita kuti mishando mumahosipitari ireruke. Hataifanire kutwara ngesoro takutosunda. Pataifane kuite zvinorema haa muchini wavakuita wemene zvareruka . Hambai tindorapwa muzvibhedhlera zviripedyo nesu.

Izvi ndizvo zvezvimwe zvinoshandiswa ngemadhokodheya mumhatso dzedu pachiyungu vanoiti ratesi tekiniloji inoshandiswe kuhloya kuvheneka zvirwere mumwiri yevanhu.

Twurotwo twakati tsatsatsa nditwo twuro twunoshandiswa ngema dhokoteya ku vhenekwa hloyo ye muntu kuti vaone kuti pane chi rwere ere chiri kumu shupa mu ngazi yake.

Zvimweni zvakona zvakandoite hutambo -tambo ,zvimweni zvacho unopinze boko rako mukati, zvimweni zvacho azvizwisisiki asi zveshe zvinoshandiswe kuti mwiri wemuntu upetuke pandau.

Michini yechizvino zvino inodetsera kuhloya kunanganisa zvirwere zvinodani zviripatiri kuitira kuti mwiire yedu ipetuke pandau.

Mumahospitari mwedu ,mune zvinoshandiswa ngemadogodhera pakurapa vanhu. Zvinokone zvakaita kunga pinjisi ,zvimweni zvakaita kunga nariti, zvimweni zvakaita kunge chiyedzo. Zvose zvinodetsere kupetudze nyama pandau payo.

Muchini inoshandiswe mumahosipitari edu imweni inoite kuti mitombo igare panotonhorera, imweni inoite mhepo muhosioitari, imweni Inoite zvakawanda zvakasiyana siyana kurikude kuti hutano hwedu hudzokere pandau.

Kana wakaningira dzimweni nguva unofunga kuti chiyedzo dzimweni unofunga kuti haa chipeneti kana kuti inariti asi izvi maturusi anoshandiswa nemadhokodhera muzvibhedhlera nemumahosipitari kurwisa zvirwere zvinokanganise vanhu.

Choita kungatei isimbi isina mushando, choita kungatei muti wakandotsvetwa, asi zveshe izvi zviro zvinoshandiswe kuma hosipitari kuitire kuhloya zvirwere zvinouya nevanhu.

Aya mathuruzi evashandi vemuma hosipitari edu. Vanoshandisa mathuruzi aya , voone kuti pane chirwere ere, chakauya sei, chinogadzirwa sei, chiri pari. Mathuruzi aya anoona pane chirwere nekukwanisa kuti aagadzire kuti zvopedzwa sei.

Madhokota ana chiremba vane michini yavo yevanoshandisa zvigero, naiti nezvakadaro-daro izvo kubaya uye kuyedza kudzinge zvirwere zvinotambudze anthu pashi rino.

Maturuzi anoshandiswe muzvibhedhlera nemumahosipitari edu kubatsire vanhu vanehutano hwakashaishika. Zvimweni zvinocheke nyama, zvimweni zvinodhonze nyama zvimweni zvinoite mabasa akasiyana-siyana. Asi donzvo riri rekupetudze mwiiri pandau.

Chiro chakakosha yamho kuti munhu ange ane ruzivo kana kuti fundo yekubatsira amweni panezviro zvisingadi kuti tiende kumahosipitari muntu weshe unosungirwa kuti akone kubatsire munhu wafenda , kubatsire munhu wabude muhotwe nezvimweni zvakadaro.

Chiyungu chawanda asi chiri kudetsere zvakanyanya muma hosipitari medu nemu makiriniki mune matuluzi akawanda ano shandiswa imweni itsono zvimweni zvigero zvimweni zvakaita mapaipi paipi zveshe zvino detsere kuti madenda edu arapwe.

Mahosipitari edu eshe atekeshera nemichini yechizvino-zvino inoshandiswe ngevayungu kubatsire vanthu varikurwara uye kunanganidza pese pangadai pechirwadza munhu.

Mahosipitari edu nenzvimbo dzese dzekurapira mwane zvinhu zvechiyungu zvakati wandei zvimweni zvetisinga ziyi asi zvakude kuti tirambe teifundisa ana edu ndiwo anozoziya zvakawanda zviri mberi.

Mahai idhipendenzi unitsi kana kuti maisiyu indau dzinoite kuti muntu apive tambo dzinomupe mweya vekufema. Indau dzinoite kuti muntu arambe aine ipenyu mukati kunyangwe zvichiita kunga akutotamika.

Mumahosipitari mwedu yatoomwo michiniyo inoshandiswe kuhloya, kuningira matambudziko eshe eutano angadai akatwarwa nemunhu.

Zvipatara zvizhinji yaamho, zvaane michini, inoite kuti munhu arerukirwe ,kana achirwara, yekuti munhu unoate padera apo, opinzwe mukati, ovhenekwa. Izvi zvinoite kuti ,basa rihambe ngekukasira.

Midziyo yemuzvibhadhlera inoshandiswa ngemadhokuta edu kurape zvirwere zvakasiyana siyana zvingadai zveitikangaidza mumakanyi mwedu mwatirikugara mazuwa ano.

Vayungu vakauya nemichini inobwaira-bwaira neimweni inopenya-penya. Yeshe iyi inoshanda inotidetsera muhutano hwedu.

Maturuzi anoshanda mumahosipitari anouya nemihlobo yakati wandei asi gumo razvo ndiro rekuti zvinoshandiswe kuhloya kuningire mwiri yeanhu kuti kana ichirwadza akone kuipetudza pandau.

Imweni mitombo yaayo mazuwano inodetsere kudonhedzerwe mukanwa, imweni inodonhedzerwe mumadziso, imweni inoite zvekusvinirwe paganda kwakuzora zveshe zvinoshanda kuti utano hwedu hupetuke pandau.

"Mapirizi mitombo yakanaka!" Chinongodiwa basi kushanda pamwepo nezvibhedhlera zvedu kuti muntu atore mitombo iyona nenguwa yakakwana, angava mangwanani, masikati nemadekoni.

Iyi mitombo inondopuwa inooneke mumahosipitari edu, mitombo iyi iriyo yakatomirire anhu kuti apinde aitenga eirape zvirwere zvinonetse muiri.

Igwinyiso kuti munthu eishande muutano unosisire kupfeke zvipfeko zvinobatsire kuti asa tapukirwe ngezvirwere.

Zvanyore mazuwano kuti kana munhu achindoushe mombe dzake achihamba ari mubandanda unondotware maphirizi ake achipota achikabira. Izvi zvinova nyore kuzvirapa.

Kakurutu kakurutu kemene kune mitombo inoshandiswa pazvirwere zvegomarara kana munhu achekwa kana munhu apindwa neimwe mweya isingazwisisiki anopuwa kuitire kuti mwiiri yake ipetuke pandau.

Mitombo yechiyungu yakandosiyana-siyana. Inouya irimumabhohlera akandodaro-daro akasiyana-siyana. Imweni inoite yekudonhedzerwe mumadziso, imweni inoite yekuzorwa, imweni inoite yekuryiwa, imweni inoiswe pasi pepiro, zvichindosiyana-siyana nekuti chirwere chako chiri chenyi.

Haindaa akadi kumwe mapilizi, rimwe rimwe mairi mairi kana matatu zveienderana nekuti dhokodheya wakubhuyire kutinyi.

Mitombo yemazuvana yati chee muzvibhedhlera zvedu zvakatitenderedza anhu anokurudzirwe kuti aende nekuti zvibhedhlera izvi zvazara zvamuberere mitombo irimo .

Mitombo yechizvino zvino yati chee mumbatso dzinotengese mutombo, mitombo inodetsere madzimai, mitombo inodetsere varume, mitombo inohloya, mitombo inopetudze mwiri panzvimbo

Muntu akatore ndimu yake osvina osanganisa neuchi tii sipunu kwakudai oo kwakumwa unenge atoitavo inonzi dhiitokisi. Dhiitokisi kubvise chefu kana kana kuti hutachivana kana kuti poizoni iri mumwiri. Izvi zvinokona kuitika neturedhisheni medhiseni yedu, sezvirunguvo zvayo zvokuti unokona kushandisa.

Mitombo yechiyungu yaamwo mumataundi nemumadhorobheni yedu, yaamwo. Chandosara kune munhu kurumba obude mumhatso mwake kundosangana nayo mitomboyo. Inobatsira kupetudze mwiri pandau payanga iri.

Mitombo inodetsera anhu kuti varapike isipeshali padenda remanyoka kana kuti rekuchaya vanodetserwa vakaenda kumhatso dzinotengese mitombo dziri pedyo nemi.

Mitombo inani haishupi kushandisa imweni ngeye madziso ukandotora wotodai voringire mudenga wodonhedzera zvinonga zvatopera wotozwa ziso rako kuti njukuu.

Imweni mitombo yemazuvano yakuite kuti ukazore hope, ukazore mwiri wako, inotsvukisa, inonakise ganda, Asi zveshe izvi zvinodo kuongororwa kuone kuti tichiri kuhambe mupato wakanaka ere kana kuti sarudzo yedu yakushata.

Kune zvirwere zvakawanda-wanda pamunhu, asi pane zvinobate ganda redu iri, zvinobate ganda. Dzimweni nguva vanoite mapundu, dzimweni nguva rinoti kakarara. Zvese zvirwere zvakadai mitombo yacho yaayo muzvibhedhleya nemumahosipitari edu. Vanhu vanokurudzirwa kuti varumbe vaatenga kuti miiri yavo ipetuke pandau.

Umweni munhu unoti andiryi chakati umweni unoti andidi kunuhwise tsE ku kunuhwira ngechakati umweni unotiandiryi chakati umweni unoti aa aa andidi kuzwe bukuta umweni unoti chakati asi aru varungu vakaunze mutombo yekuti ukamwa unobva wazwe kuti moryo.

Chuyungu eya chakanaka yaamho chakuunze mitombo yeshe mumabhotoro nemumachubhu anoite kusvina zvinoite nyore kushandisa. Hambai kuzvibhedhlera toona totenga nekuti mitombo yaderera muntu veshe unokona kuhanira.

Dai riribukuta zviya taiti ratipwititi asi mitombo, mitombo yatekeshera nenyika yeshe antu anokurudzirwe kuti aende kumbatso dzemutombo anoiona yeshe yaanoda irimwo.

Karetu taishandise mashakani emugwavha nemundimu kurwise chikosoro. Asi mazuva ano zveshe zvirizvo zvaiswe mukabhotoro zvichiba zvakandirwe kahuchi kuti zvinase kuti yeke-yeke, zvichisvika kumatadza.

Mitombo yechiyungu yakanaka yawanda yazara mumadhorobha. Asi haidi kuramba vakati nanga-nanga nayo nokuti unode uziye kuti mitombo yeshe ine painogumira.

Weione kudai ungati uchi, weione kudai ungati mafuta, asi yese iyi mitombo yechizvino zvino yaakushandiswe mumwiri yedu kuti ipetuke pandau.

Pamitombo yechiyungu yeshe zvakude kungwarira kuti uziwe kuti unomwa mangani ngekuti kukabira eshe nguva imwe hazvinyanyi kutenderwa asi kuti unomwa mangwanani masikati nemanheru.

Mitombo yamazuvaano yamuzvimabhedhlera yakuitwe zvekusvinira, wosvinira wotopukuta. Izvi zvinodetsere kuti nguwa isapera uchienda kushango kootsa nekubvise mavhu.

Maphilizi aripo. Maphilizi akanaka yaamho ,anoite kuti soro rikapanda, rinonyarara. Maphilizi unokone kumwa rimwe, unokone kumwa mairi, zvatokwana, mwiiri wako wotopetuke pandau.

Mapilizi ariyo, mapilisi amwo, mapilizi anodiwa kumwiwa mangwanani, masikati nemadekoni nguwa dzeshe kuitira kuti utano hwedu husatamika.

Mitombo yayo mazuva ano haichanyanyi kunesa pakushandisa. Nekuti mizhinji yacho unondosvina votosvina votozora haa votozorera pachironda chako. Kana kuti vozorera pabvirako zvotohamba.

Mitombo yemazuva ano imweni yamumabhotoro asikanesi kushanda nawo izvi zvakuita kuti muntu unokone kundotora wotomwa mitombo yake chiriporipocho unenge atomhoryoka.

Mitombo yawanda mazuwa ano. Yaamwo mumbatso dzinotengese mitombo inobatsira vadoodori inobatsire ndombi, inobatsire majaha, inobatsire harahwa.

Akuna utachiwana hunozwi apana mutombo unohuuraya apachina nekuti mitombo yeshe yapo, ngatirumbe totenga tiuraye mavhairasi eshe angadai eishupa mumakanyi mwetiri.

Mitombo yeshe, yeana adoko ,yazara mumbats dzinotengese mitombo. Ngatibude nehuwandu hwedu, tione kuti vana edu atengerwe mitombo, akasisire kuti kunga ane utano hwakanaka.

Amweni antu akarye howe anomerera, oramba eikwena- kwena. Vayungu vakauya nemitombo inodetsere anhu akadaro, kundoti ajasvinira kana akamwa, zvatohamba.

Kumwe maphirizi kunode kuerenga. Kuti uziye kuti anomwiva mangwanani ere masikati ere nemadekoni. Haikona kundomwa zvisina fundo mukati nekuti anokuvadze mwiri.

Imweni mitombo aichatombonetsi akandoita mafuta anozorwa mwiri anonuhwirira zvakutoshanda sepefiyumu nemafuta chaiwo anoita kuti ganda ridini ringe rakajeka tinobonga.

Mapilizi akadai naka yambo cha aka nakira ndicho chekuti amwiwi kunga maheu uno ndomwa dzimweni nguva rimwe mangwanani dzimweni nguva rimwe masikati dzimweni nguva madekoni automwi nechiro.

Mapilizi aasi ese akashata amweni akutotidetsera ngekuti ukandomwa azvitori mukuwo wakareba muntu unenge atodetserwa kwakutorumba rumba ngekugwinya.

Izvizvi mitombo yevana vese ndumurwa dzeshe yazara muzvibhehlera anhu ngaende anotenga ngekuti mitengo yacho yeshe yaderera anokwanise kuhanira.

Izvozvi mitombo yawanda, ane vana vane hundumure vanokwanisa kutenga mitombo kana mwana achichema kuti mundani mwake munorwadza kana kuti muri kutsuna tsuna unotengerwe mitombo inoite kuti munyararae ende inooneke zviri nyore.

Imweni mitombo yechiyungu yakundozorwa. Unondoite kuzora kudai, mwiri wako weshe, kuzore panorwadzapo, azvichanetsi, azvichadi kuti utsengere, azvichadi kuti utse nzinde, azvichadi kuti uise pamoto ubhadhlise, zvakundode kundozora kudai, zvichipangidze kuti zvaanyore mazuva ano.

Mitombo yemazuwa ano yatoyo nayo inorape zvikotsoro ,chero chikotsocho chichirwadza chero chakapfawa mutombo ukaumwa chinopera ,chinonyarara chinopera ngatiende totenge mitombo inonyaradze zvirwere zvakadai.

Umweni muntu unofunge kudziuraya, umweni muntu unofunge kuti mari ayikwani, umweni muntu unofunge kuti muchato wakupisha, umweni muntu unofunge kuti ndarambwa, zveshe izvi zvirwere zvendxondo, wave ngendxondo akusindori kuhambe mushango weyirye tsvina kana kuti weyirye......

Kufundiswa pajekerere zviro zvinganesa maningi ndxondo dzemuntu chiro chakanaka yaamho kuitira kuti muntu akwanise kurwise zviro zvinotkisa zvakasimba zvinoshaisha mafungiro ake.

Ku korere kuite zviro kana kuite chiro chino batika ku hlupeka mu ndxondo ku dhomoko ku korere kuite chiro chino dakadza amweni zveshe izvi zviro zvino kone kurapwa ku zvibhedhlera zvedu.

Ikodzero yevana veshe pasi tenderere. Kuti vange vachikwanis kurapwa muzvipatara zvakavatenderedza nenguva.

Muzvipatara mwaane muchini inodetsere vana kuti vagare ichiahambisa kubve pandau iyi kuende pandau iyo, zvisina marwadzo mukati.

Ndumuro zhinji dzeikura dzinodhibana nezvirere zvakawanda-wanda. Dzinode kuti hurumende dzipindire dzibatsire vana kuti vave nehutano hwakanaka.

Utano hwepwere, ndumuro, ndumure nevamwe vese vadoko vadodori vanode kuti varambe vakaendeswe kuzvipatara vaonekwe kuti mwiri yavo yakagwinya ere.

Ana mai eshe eya anosisirwa kutora vana veienda nawo kumakiriniki veiswa nepa maskero kuti vaonekwe kuti vari kukura sei nekuhloiwa kuti vaonekwe kuti pane zvirwere ere zviri kuvanetsa eikura kudai.

Chirongwa chekubaise ana adodori, kuti asabatwe nezvirwere, chirongwa chinofane kutorwa ngeanhu zvakasimba nokuti izvi zvinobetsere vana kuti vasazobatwa nezvitenda zvimwe zvinoite kuti makumbo kana mirenje yake, isashanda nezvimweni zvirwere zvingandobate mwana.

Ana eshe adodori anosiso kudetserwa neanhu akuru arimuzvipatara neavo vari munzvimbo dziri dera dera detsera ana awa pautano kuti akwanise kuhamba ngekuti nguwa imweni mupimbiri yawo aizi kugwinya.

Vana veshe vanosisire kuendavo kuzvibhadhlera vachirapwa, pazvirwere zveshe zvinovanetsa, ngokuti zvibhadhlera zvaayo zvine ndau yeana kwaanopiwe mutombo yavo kuti muiri yavo ivuye kugwinya.

Mazuwano kwakuzwi mwana akabarwa akaremara, kuremara sandi kuti haakoni kuita chiro unoda kudetserwa ngekuti veshe vetinoona kunge wakaremara, aqzi kuremara asi kuti akadetserwa nekufundiswa unotoita zvikuru muupenyu hwake.

Ana adoridori anosisirwe kufunda kuerenga nekuziye zveshe zvaanode kuti aziye kunyanya nemaringe ekuti atoanhu arikukura anode kudetserwa.

Vantu veshe vanoshanda muhutano veshe vanosungirwa kuti vapfeke hembe dzinoenderana nemishando yawo kuitira kuti basa ravo rifambire mberi rakanaka.

Kufunda kwakanaka, kunoite kuti urambe uchiyende mberi uchisangana wo nevaungu, uchifunde zvakawanda, nekuti varungu vanewo ruziwo rumwe rwatisina.

Anhuwo anoite zveutano anoungana anoite gungano rawo nguwa ngenguwa eipangane mazano ekurwise zvirwere zvingadai zvichinesa mumakanyi medu.

Ukafundana hauhlupeki ngekuite zvibalo ngekuti unoerenga vega unonyora voikumanidza voibvisa, voindoona zveshe zvinokuitire nyore. Nokuti kufunda aa chiro chikuru chemene.

Vashandi vemumahosipitari, vamweni vavo vanoshanda vakaperera. Vachishande mushando wavo wekubatsire vanhu. Tinoona vakapfeke hembe dzinodzivirire utachiwana. Izvi zvinokurudzirwa kuti vanoshande muzvipatara vafarire vanhu.

Ngendaa yeutano hwevantu anhu eshe anoshanda muutano vanofane kudhxoka mbasha dzakachena ,mbasha dzine utano eikonahe kureketa neanhu zvinozwika.

Vashandi vese vemuhutano vanotarisirwe kuti hai vapfeke mbahla dzinovadzivirira kubva kuzvirwere kuti zvisatapukire pavari nekuti zvikatapukira pavari dambudziko iri hariperi muvantu.

Chiyungu mazuwa anaya achichanyanyi kunetsa zviyani muntu akarwara ngemundanì unoiswe pasi pemuchini woningirwe undani make kuti chiini chinotsuna tsuna wobatsirwa ngemadhokoteya kuti nyama dzake dzipetuke pandau.

Mhatso dzinotengese mitombo dzinotengesa nechikhafu kana kuti nemukaka, ingangodai ichipihwe vana vachiri kuyamwa. Uye inobatsira kuti vana ava vakure vakagwinya, ngekuti mukati mwayo mune chikhafu chinoite kuti munhu akasike kuti gwindiri.

Mitombo yechiyungu yakawanda yaamwo. Yaamwo muzvibhedleya zvedu. Imweni inobate nzee, imweni inobate madziso, imweni inobate nemundani munotsvunha tsvunha.

Mhatso dzeshe dzinoite dzinotengese mitombo yechizvino-zvino dzinosisire kuakire mitombo iyi mhatso dzakagwinya.

Mbatso dzinotengesa mitombo inorapa dzawanda dzamumaperere zvangova kwauri muntu kuti usimuke wemene uende kundotenga nekuti mutengo waderera yakuhanirika.

Mhatso dzinotengese mitombo yechiyungu dzakawanda, dzazara mumadhorobha edu nemumathaundi. Ngatisvike, tichitenga, tichisarudza ,takagaidwa nadhokodhera wedu.

Zvaanyore mazuvaano kungoti rumbeyi ,watosvika pamhatso dzinotengese mitombo yechiyungu, zvaanani mazuva ano asi zvinode kuziya kuti eeh mapiritsi aya haasi ekubva watora akawanda nekuti anewo zvimwe zvinganetsa paari.

Mahosipitari eshe nemakirinika eshe akasisirwe kunge ane movha dzinodetsera anhu arwara, amweni arikude kubara, amweni afenda, kuti dziatware dzichiaendese kunzvimbo dzine michini yakati nakei.

Hambai totenge mitombo yechiyungu yakuwanikwa yamuberere yapasinde pemene kuitire zvirwere zvinotinesa zvipere.

Mhatso dzetengesa mutombo dzawanda dzazara dza muberere munhu unondoti akabuda watopinda ikurudziro yedu kutu muntu weshe asatama mutombo nekuti wapa sinde.

Chiro chakanaka yamho kuti anhu anoshande mu mhatso dzino tengese mitombo ashandise yatingati pa chingezi ma ladha eku kwira kuti ahanire mutombo nekuti ukasadaro uno ramba uchi dadamira kusvika wawa zvokonzera kuti urware zvakare.

Mbatso dzinotengese mitombo dzabaawanda mabuya mwedu, makanyi mwedu dzawanda zvokuti munhu weshe unokurudzirwa kuti aende aahanira eitenge mutombo.

Ndau dzeshe dzinotengese mitombo yechi zvino zvino neyekare dzawanda, dzaamwo muma taundishipi nemumadhorobha antu ngaabude ngehuhwandu hwavo vaende kotenga zvichida zvinoadetsera pautano hwavo.

Mhatso dzinotengese mitombo imhatso dzakatinakira mumakanyi mwedu. Imhatso dzakatinakira mweshe munogara vantu. Chikumbiro chemene kuti dai dzawedzerwa mitombo iyi fasha kune vanhu vaone kudetsereka.

Mitombo yedu yechizvino zvino yazara mumbatso dzinotengesa mitombo imweni iri muzvimabhokisi imweni muzvimabhotoro zvidoko imweni iri muzvimabhotoro makuru isarura ude .Muntu weshe unokurudzirwa kuenda kopenye unoenderana naye.

Mitombo ye chirungu ye mazuva ano ino uya yakawanda inobate zvirwere zvakati wandei ino oneka ne nguva hai netsi kuti unga hanirapo dzimwe nguva eee ino oneka pa sinde sinde ne mhatso dze vanhu.

Zvakanaka yamho kuti mhatso dzeshe dzinotengese mitombo dziwande dzichipinda mumakanyi dzichipinda mweshe muneanhu kuitire kuti mitombo inge iri pedyo pedyo navo.

Mbatso dzese dzinotengese mitombo, yechizvino-zvino, neyedu yechinyakare yaamumabhothoromwo, yazara. Ikurudziro inouya kuti anhu eshe ngaatibude, tootenge mitombo yadai kupinda muberere mwedu. Titenge nekuti mitengo yacho yaakuhanirika.

Imweni mitombo ngeye kupfapfaidza imweni ngeye kupishira pamagetsi yeibudisa chiushi chinouraya mosikito, imweni ngekuzorerere pamwiri. Zveshe izvi zvinobetsere pahutano hwedu.

Mitombo yechirungu yakanakirawo kuti yakanyorwa, ine mamezhamenzi pachirungu mamhezhamenzi. Unopima weiziye kuti washandise ichi wodai. Haundoryi, haundomwi zvakawanda zvisina mezhamendi. Mitombo yechirungu inobate nhenda dzakati wandei. Izvi zvinotibatsira nekuti ndizvo zvinodiwe mumakanyi mwatiri.

Mitombo yechiyungu yawanda zvatinotokurudzira izvozvi kuti hurumende dai yapindira ibatsire kuti mitengo yemitombo iyi yadzakira kuti anthu eshe ahanire mutengo.

Mitombo yechiyungu yawanda mazuwa ano aishupi kushandisa nekuti ine humapepa hunokupangidzira kuti hino inoshandiswa sei uye yakawanda ichirapewo zvirwere zvakawanda kusiyana neimweni mitombo yatingaziya .

Mhatso dzinotengese mitombo dzaamwo mumakanyimwo nemumabandanda. Izvi zvinodetsere muntu weshe kuti muntu adetsereke pautano hwake.

Mitombo yechi yungu ya wanda yambo zvaku ndode kuti muntu achenjere angware ameke shuwa kuti uri kushanda ne madhokotera ano mubatsira kuti azive mitombo chaiwo wa ari kuda.

Mhatso dzinotengese mitombo yechizvino-zvino dzakanaka yaamho. Asi muntu unofanire kuti ashandise ndxondo dzake kuti asandotenga nekushandise mitombo iyi peshe-peshe. Nekuti dzimweni nguva mwiri haudairani neimweni mitombo unotode yedu yemushango.

Imweni mitombo inotengwa wandopindamwo. Ukandoti chakati changu chinoruma unokona kupiwa asi zvakuda kushandisa ndxondo. Kuti uziye kuti mitombo iyi ndiyo ere yemene kana kuti sandiyo. Zvinoda kuti urambe weishanda nadhokota kuti ubetserwe pakuziya mitombo inorapa.

Hambai kunbatso dzeshe dzinotengesa mitombo. Mitombo yeshe yechiantu yakuuswa muzvibhotoro nezvimachubhu. Zvanyore kutengesa nekushandisa. Ngatirumbe totenga nekuti mapuraizi akuhanirika.

Fundo dzinofundiswe pajekerere dzakanaka yaambo, ngekuti muntu weshe unozwa. Kunyanya anonga ari mundau ngatibude mumabandanda, ngatibude mumadimba, ngatibude mumakanyi mwedu mwatiri tiuye tifunde. Kuitira kuti mangwani zviro zvedu zveshe zveutano zvinonga zvakajeka.

Ndau dzeshe dzakadai ngematoro, dzakadai dzine mvura, dzakadai dzine mwenje yakawanda dzinosisirwe kuchengetedzwa, nokuti dzinope utano kune munhu weshe.

Antu ese ano sisire ku kufunda neku fundire kubatana kuwe chiro chimwe eyi riswe zvi rwere zvino pararire muma kanyi ne muma bandanda matino gara kuti utano hwedu hubhoryoke.

Kufunda pajekerere chiro chakanaka yampho chinobeure pfungwa dzemuntu kuti abve paange ari muruziwo rwake achiende padera mukuziya kwake nekuzvibatsira.

Kufundiswe kugeze nyara pajekerere, kufundiswe kuziye zviro zvekurya, kufundiswe kukone kupanga mazano kufundiswa zvese zvakadaro zvinobetsera utano wedu chiro chakatinakira yaambo mumakanyi umwoo nemumabandanda mwatinogara kuti utano wedu hunge uri pandau.

Kufunda nekufundiswa pajekerere chiro chakanaka yamho kunyanya kune madhodha emuganga kuti andoziye kuti munhu kana eikura zviya mwiri unotamba weiremba nekuti nhengo dzimweni dzemwiri dzinode kuti ana chiremba varambe vachidziona vachigadzirosa kuitira kuti chirwere chegomarara chisabatira.

Kuhamba kungaite vayungu neshamwari dzawo vachihamba mumizi dzevanhu nemumataundi nemumadhorobha kuziisa anhu ngendaa yezvirwere zvakawanda chiro chakanaka yaamho kuti vanhu varambe vechiziya kuti vanodini kana nhenda dzasvika.

Kufunde pajekerere kwakandonaka. Kufundiswa mwakawanda dzimwenguwa unokasike kubasa zvitsva, dzimwe nguwa unoone zvirikutaurwa ukakasike kuzwisisa. Chiro chakanaka yaamho kuti anhu afunde pajekerere nekuti anoone kuti ngezvemunhu weshe.

Kufunda kana kufundisa wanhu pajekerere maererano nezveutano chiro chakakosha yaemho ngokuti zvinobatsire ruzivo kuti rukure mune vanhu vangadani vasinga svikiriki.

Chiro chakanaka yamho ngekuti vakuru ve hutano ano hambire mu mizi vachi ona vana vachi ona anhu vese vanorwara vachi vape ee dzidziso yekuti vangwarire zvirwere.

Kufunda pajekerere ,chiro chakatonaka yaamho ,ngekuti muntu wafunda wasiyana nemuntu usikazi kufunda. Usikazi kufunda unokasike kushandiswe nemweya isina kunaka ,asi wakafunda unoite zvinohamba.

Kufunda nezvehutano pajekerere chiro changa chakanaka munharaunda nekuti chinobatsira antu kuti aite a Sarudzo dzakanaka zvobatsira antu kuti vazive zvekumwa nezvekurekera zvobatsira antu azive zvavari.

Zvinokudzwa kufundise vana, vechisikana, kana kuti ndombi, kuiitire kuti paanokura wanthu awa vanenge vachiziye gwara sefundiso, yavanenge vakapiwa, newabereki vawo.

Ndombi dzedu dzinodakara yaamho, dzichiona amuna awo veiuya, veidzisapota ,panyaya dzekubare vana nekukudze mhuri.

Madhokoteya anoshandise nzira dzakati wandeiwande kudetsere madzimai nevamweni vavo kuti vabatsirike pauthano hwavo.

Kubara ana ashona chatova chiro chirinani mazuva ano nekuti ukabara antu akawanda zvinokone kukunesa kuafidha kana kuti kuape chekurya. Saka zvoda kuti madzimai angwarire kuti vodini pafemiri puranin'i.

Vana vedu vese vechisikana, vatingati ndombi ,vanofanira kufunda ,kuti vaziye kuti kubara kwakanaka, asi kunoitwa nenguva kunoitwa ,kunoitwa nepfungwa dzakajeka, ende kunoitwa nenguva yakanaka inoita kuti munhu wese asa remerwa.

Munhu weshe unofarire mimba. Mimba chiro chakanaka, asi chinode kuti tirambe techirumba kuende kumahosipitari, tichiobatsirwa tichiochekwa tichioneka kuti vana kana mwana wakagare zvakanaka ere kuitira ramangwani.

Panguwa dzekuteera kwawo ndombi dzedu dzeshe dzinofanire kufundiswa utsanana kuitire kuti dzikwanise kuzvidetsera padzinenge dzichihamba hamba dzichifunda munevanhu akawanda zvinodetsera kuti vave vana vakangwara.

Makore ano atinorarama munhu wese unosisirwe kuziye zvirwere zvakamutenderedza zvirwere zvepabonde, zvirwere zvinooneka pabanzi, zvirwere zvinooneke mumizi yakasiyana-siyana. Izvi zvinoite kuti zvitidetsere kurwisana nematenda akawanda wanda anodani achitirwisa.

Madzimai eshe anofanire kufunda nekuziye nyaya dzekubara nekuti nyaya dzekubara handidokopi dzinotoda anhu anobatsira vakaita vayungu neamweni vakafunda kuti anhu anobara asatamikirwa ngeupenyu hwavo.

Ndombi dzedu dzinodakara yaamho dzikanga dzichipuve zviro zveutano. Zvinoite kuti kana dzageza dzinge dziri antu akachena kuti mbee.

Zvinodakadze yaambho kubate mwana mumaoko weione ndombi yako yanga yakazvitakura yeidakarawo, zvinodakadza yaambho ikurudziro inouye kuvanthu veshe kuti aende kuzvipatara andobetserwa ngekuti michini inodetsera yaayo.

Kubara chiro chakanaka yamho asi semunhu unode kuti urambe uchienda kumahosipitari kuti utariswe mwiri wako chiro chakakosha kuti utariswe nhengondzako dzemwiri nemadhokotera nokuti ndiwo anoziye kugadzira mwiri wemuntu.

Utano hwepa bonde hutano hweku bare ana hutano hweshe huno kosha anhu anosisire kufunda nyaya ye utano huno bate mwiri yavo yeshe.

Kana munhu uchiite zvekurumba, zvebhora, zvekarati nezvakadaro izvo. Zvine mitombo yazvooee yazvinoda ,kuite kuti nyaa nyama dzako munhu dzinge dzakathakazika. Eee zvimwe ndezvekuzora, zvimwe zvekumwa, zvimwe zvemabhandeji nezvakadaro.

Mwiri wemuntu unode kugara wakathakazeka. Antu eshe anorumba nekuite zvinogwinyise mwiri, anofane kuite maekisesaizi, anotaurwe pachiyungu.

Vantu vazvinji vanoite zvekurumba nekugwinyise mwiri mangwanani ega ega nemanheru ega ega, vanosisire kushandisa tumuchini tunoapangidze kuri zvirikudai zvirikudai zvirikudai zvichinyore zvibaro zvacho pamhene.

Munhu kana eyiite zvekurumba unofanire kurya, kurya kunope utano, unofane kurya. Ngechiyungu zvinozwi burokoli, ngechiyungu zvinozwi konifurawa, apurusi nema mafurutu akadaro zvinovandudze utano hwake.

Muntu veshe unoite zvemasipotsi, une mitombo yake yaanofanira kushandisa. Inwe inodadzire kuti nyama dzinge dzakabatikana zvakanaka. Vamwe vanoite zvekupfeke kuhope kwavo ino, kuti dzibate mamasoo. Vamwe vanopfeke mumabvi vamwe vanopfeke mutsoka vamwe vanopfeke muzvirya. Zvichindosiyana-siyana nekuti marwadzo aya anonga.

Pasina mvura hapana upenyu. Pasina mvura hupenyu hunopera. Pasina mvura muntu hakwanise kuite chiro. Pasina mvura, hapana nyika.

Ntombi dzedu, majaha edu nyangwe neasharuka edu anosisire kuti aite mitambo inogwinyise muwiri kuitire kuti zvirwere zvirambe zvichisara zviri kuretu.

Kana weirumba, kana weichovhe bhasikoro , kana weiende kumvura , kana weiite mitambo yakasiyana siyana mutombo mukuru pasirino imvura.

Mitambo yakasiyana-siyana, inosisire kuti muntuvo unoite zvirozvo unofanire kurya zviro zvinobetsere utano hwake. Zvakaita semaepozi pachirungu kana kuti mararanji achimwa nekurwe mirivo inoake mwiri yake.

Azvi shandi kuti muntu unondo muka wo ata worya womuka wo ata zvode ku endawo uchi rumba rumba kuti ngazi ikwire yei dzaka izvi ndizvo zvino kurudzire utano kuti hudzoke pa ndau.

Vanhu veshe vanoite zvekurumba, vanoite zvemasipotsi vese vantu ivavo vanotoonekwawo nachiremba dzimwe nguwa makodo anorwadza, dzimwe nguwa mutsipa inorwadza zveshe izvi zvinonga zveida kuongororwa nachiremba.

Muzvibhehleya mwazare pwuro-pwo pwuuno shandiswe kugadzire utano hwemuntu. Humweni hwakaite hudodori kudai huno penye ngazi, humweni hunopenye temperature, humweni hunobate soro ,humweni hunozwe chinorwadza, hwakandowanda-wanda kudai kugadzire utano hwedu mazuwa ano.

Mazuwano chiyungu chanaka yaamho, munhu unokone kutoreketa nadhoKoteya wake, ari pachivhiti-vhiti eitooneswe mitombo yaanoda kuti ashandise kuti mwiri wake udzoke pandau

Zvivhitivhiti, makombiyuta zvezvimweni zviro zvinoshandiswa mazuvano yatingati modheni tekinoloji zvawanda muzvibhedhleya nemuma hosipitari edu. Zvinodetsere kuti madhokuta arape vanhu.

Tinobonga yamho kuhurumende tinoona iri kushanda ichishingaira kuitira kuti mimba dzese dzinge dzichikwanise kupenywa dzichihloiwa kuone kuti vana vakagara zvakanaka ere.

Muhutano ese mumbatso dzese mahosipitari nemakiriniki mwazara michini inohloya zvirwere zvingadai zveitambudza antu eshe Ari mumadhorobha ino nekumataundi.

Mazuwa anaya kwane mathuruzi anoshande mumahosipitari mwedu akati wandei, anoite zvimabhokisi, angaite naiti, angaite mamasiki, mapirisi nezvimweni zvinohloya hloya munhu, kuti zvione kuti zvichiningisa panorwadza.

Kana munhu ari muchibhedhlera unokone kuiswe katambo kanototenderedze ndani yake kudani ino kunenge kune chivhitivhiti chinobva chabuditse mapikicha chopangidze kuti mundani mwakamira mwakadayi mwakadayi zvotobetsere mitombo yakona inodiwa.

Zvi vhiti vhiti zvakona zvinoto konwa nge vaya vakato ende ku fundo yepa dera dera ngekuti vano erenga vachiona vachi erenga ega vachi nzwisisa zvichito hamba ngati kurudzirevo vana vedu vaende ku fundo yepa dera dera vakwanise kufunda ngeku shande zvakanaka.

Mahosipitari mazhinji atone tumubhedha twokuti munhu akasvika eirwara zviya unondoatapo oshandiwa naye zvakanaka. Akade kuisa boko pane kamuchini kanodaro kanomubatsira, akade kuti adai pane kamuchini kanomubatsira. Zvese izvi chiyungu chirikuuya kuwandudze utano hwemunhu.

Mazuvano kudai chiyungu chirikuramba cheikwira cheikwira cheidakadza peya, ngekuti kwane ndau dzakanaka dzine zvivhitivhiti zvoshanda nemasaisai anokwire mudenga achitore nhau eiuyisira zvimutambo zveidzaka zveitoonekwe pajekerere kana kuti paofisi yemhunhu unenge aitekenya mabatani aya .

Tinobonga kakurutu neLife Care Rwanda inope mitombo inobatsire vanthu kuti upenyu hwawo nendaramo dzinge dzakanaka nguwa dzeshe.

Ukakaningira unondoti apenoo kakandoita katambo kakandodai asi ituruzi rinoshanda muzvibhedhlera mwedu rinoshandiswa ngevantu veutano kubatsira utano hwedu ngekuti zvirozvo zvikaiswa muganda redu kana mumwiri mwedu zvinoerenga zveshe zvinorwadza pamwiri yedu.

Pautano pamazuwa ano pamukuwo uno watiri pakushandiswe zvakati wandei makombiyuta, hwakaita hundarira mumaoko hunomezhe bhii pii dzimweni nguwa wasungira hutambo-tambo hunorekodhawo zvimweni zvakadaro. Zveshe izvi zvinodetsera anhu pautano hwavo.

mitombo yedu yechinyakare yakabaanaka maningi tinopota tichirye mutsungutsungu torye guku dzimwe nguwa torye mukakashango dzimwe nguwa todye tsamvu, zvechitodaro zvaitofamba tichigadzire mwiiri yedu kuti irambe yakati twii.

"Pachirungu vanoti BEANS!" Bhinzi inokurudzirwa kuti munhu arye bhinzi, kana akanyairya zuva ngezuva zvinozwi aina chaino konzera, asi kuti inoto batsire munhu kuti utano hwake hugwinye, inobatsire mwiri wemunhu kuti mhoryo.

Mitombo yedu yechibhoyi yandifungise magwere, mabonore , mungoza , madima, nyemba ,mafunde nenyimo. Zvese izvi zvinotiponesa.

Mitombo yedu yechinyakare inokosha nanhasi inode kundoti muntu weshe andofundire kuti akatsunawo kashizha otsenga akatsunawo kaaonini o o otsenga zvichindodaro kuitire kuti inge iri yakuzi pachirungu laifi staiyiwu chenji izvi zvinobatsira utano hwedu.

Muriwo wemene mene mutombo ngokuti tinotsenge mashakani totorya, tsunga mutombo tinotsenge mashakani totorya, chomoriya mutombo tinotsenge mashakani teirya mheera narini.

Eya anhu akasisire kurye mabonore, anhu akasisire kurye magogoya, anhu akasisire kurye mabirenzara, mukakashango, mutsungutsungu negusha. Mitombo yedu inodzose mwiri yedu pandau.

Muntu weshe unosisirwe kurya gushan nderya, nhengeni, maembe tsvombori, maroro, nezvimweni zveshe zvakadaro zvingasanganisire mashakani emukotopeya, emumango, kuitira kuti mwiri yedu iti mhoryo mhoryo.

Mitombo yedu yese yatinoziya neyatisingazii yakuiswawo mumabhothor akasiyana-siyana, amweni madoko, amweni makuru, amweni akadhafuka, amweni akadaro-daro. Zveshe zvirozvi zvinochengete mitombo inoshandiswa kuti idzore mwiri yedu pandau.

Mazuvano zvachitonaka hino nekuti mitombo yedu yeshe iyaiya yatairya ari mashakani yaakuuya iri muzvibhotoro. Zvibhotoro zvirinani kushanda nazvo zvinodakadza kushanda nazvo nekuti unogadzirira uye unorye zvinokwana zvezuvaro.

Igwinyiso remene kuti mapilizi azara muzvibhedhlera azara. Mapilizi aya anodetsere zvakawanda kubvire paganda redu kusvike kuzvirwere zvepabonde ukaamwa unotodetsereka ukamuka wati mphorywo.

Mitombo yedu yepasichigare yakuuyawo mazuwa ano yakaiswa mupakejingi yechirungu rungu yekuti unoona kuti teu rakaiswa imwomwo rinobatsira zvinenge zvakawanda kudayi ngezvataingoita makare karewo.

Vayungu vakauya nemitombo inoshanda kubatsira vanhu nguwa dzeshe, auchasweri hako wechirumba weyiyenda mushango unekamutopi uchitopora topora kuti uwane chifumuro, mazuwa ano chifumuro chouya chirimupakiti.

Pamitombo yedu yechianhu, pamitombo yechindau mashakani anokone kukaiwa oiswe mukomichi zvichida mumvura inoti dziye kuita kuti abudise mafuta awo, kuita kuti abudise mutombo urimukati ndiwo watinomirira kuti upore tochizomwa kuti zvidzake nengazi zvidzake zvichibate mwiri zvichibate panotonesa peshe.

Mitombo yedu yatinoshandise mumakanyi haasindori mashakani akadi, asikuti nzinde nemakwati zveshe zvinotorwa zvokwatiswa zvobhahla zvoshandiswe mukumwa.

Eya mitombo yedu chianhu inobvemwo mwumashakanimwo nemunzinde nemumakwati emiti atinopishira kana kuboilisa kuitire kuti tirapike mune zvakanaka.

Mitombo yedu yepasichigare imweni yacho mazuva ano yakutouyawo iri muzvimabhotoro, zvakundoita kungatei chiro chakandojairika asi zvinondoda kuti urambe uchindoshanda nadhokota kuti uziye kuti urikuitei nemitombo yakadai.

Mitombo mizhinji yese inosise kuti yatorwa yoiswe mukaduri yotwiva. Yokuiva yoiswe mumapaketi kuitire kuti zvibatike nekushandika naantu akawanda.

Teikura taindoziye kuti waikume mashakani waikaya mashakani wotsengera. Dzimweni nguva woise pamwoto, dzimweni nguva wobhoirisa, dzimweni nguva wondorya akadaro. Zvaitobatsire munhu kuti ati gwindiri.

Antu azhinji emazuwa ano akutoziya kudarikidza ngezvivhiti vhiti zvawanda mazuwa ano zvavanoti indaneti. Tinoona teu reishandiswa mabasa mishando yakawanda yekurapa kuvhara mantunzi, kuvhare zvironda, kubatsire mundani munotsuna tsuna.

Mitombo yedu yechibhoyi yakanaka maningi, inoita kuti mwiri yedu igwinye. Munhu unokone kurye mujumbuya, munhu unokone kurye matamba, munhu unokone kurye tsombori nemayembe. Izvi zvese zvinogwinyise mwiri.

Teu ratinoziya rinouyawo rachicha ngenyaa yekuti wamutombo wechiyungu inotodetsere kuti tizore mwiri yedu peshe panorwadza inodetsere kudzinge majemusi nezvimwe zvakadaro.

Zvihenge, matohwe, tsombori, mandudwe, nzviru nenzvirupesi yese mitombo inoite kuti mwiiri upetuke pandau.

Mitombo iyi yechibhoyi inondifungise tsangamidzi. Inondifungisa mutikiti. Inondifungisa mbowa. Inondifungisa mukakashango, munerya, chowa nezvimweni zvakadaro.

Ndatondera ndeikura dzimwe nguwa taikaye tewu totokaye maruva acho toende kobika kuite gusha, tewu eyaa tairishandisa hee kurape zvironda, kuvhara nhunzi nekudaro, mutombo wakanaka yaemho.

Pamitombo yedu yeshe yechiantu zvavakuto kuridzirwawo mazuwa anokuti muntu ava kutonotenga mitombo yake osima naye mugadheni rake eyidiridzira izvi zvinodetsera kuti inga achipota achitsenga tsenga.

Mitombo yedu yechiantu yakuuya iine kachirungu mukati. Taakukwanisawo kutoiwana irimumachubhu imwe yeiite ichizorwa. Imwe yakaite kungephaudha, imwe yakandodaro. Zvaanyore mazuva ano.

Teu ausindori mutombo weayungu. Mutombo wedu wepasichigare. Waitoshanda nanyamashi unoshanda. Muntu unotokone kukaya maruwa achona akabika akarya netsima yake yesadza.

Mitombo yedu yepasichigare haifi yakazopera ngekuti ticharamba tichirye mahombo, ticharamba ichirye mabonore, ticharamba tichirye matikiti, ticharamba tichirye mashakani akasiyana-siyana eshe aya anovake hutano hwedu.

Chiro chakanaka yaamho, kujairira kurye mashizha mashakani emuuyu, mashakani emitsungu-tsungu, mashakani emunhanzva, mashakani emumengo nemashakani emukatapeya. Eshe aya mitombo.

Vakuru vedu vaitora maruva acho ngemashakani vomesa vokuya veifemba veimwa veibhoirisa zveshe izvi zvaitirwa kuti varape nanyamashi tinototeera took tsokadzo tichidaro tichindodaro nhasi .

Ikurudziro huru yatinoita kuti mumakanyi medu nemabandanda nemumadimba tisime miti yedu yemitombo yatinokone kurya nenguva tisina munhu anokahadzika.

Mitombo yedu yechiantu iripeshe peshe muAfrica Rwanda tonoiwone muNyungwe foresiti Acagera park muZimbabwe tinoiona muNyanga foresiti Mount Selinda foresiti nemamwe masango akadaro .

Mitombo mizhinji yechianthu uye nanyamashi, vanthu vanokaya mashizha, dzimwe nguwa vanoomesa votwa. Dzimwe nguwa vanobika vomwe muto zvichindodaro zvichisiyana siyana nechirwere chiri kurapwa.

Kana munhu eihambe mushango zviya akarumwa ngemago, unorumbe pane mashango oakaya, osukutira parumiwa paya, wosukurirapo, marwadzo eshe anotiza.

Eya tsunga remene mutombo ukandobika ukarya kuwawako ndokurapa kwacho, bangara mutombo ukandobika ukarya mashakani rinonaka kwaakutorya, guku, zvichienda zvakadaro, mbowa zvichienda zvakadaro weshe mitombo yedu yepasichigare.

Mitombo yedu yechinyakare haifi yakabva, kana kuti yakaperaba. Vanhu vanokurudzirwe kuramba eyidla mashizha, eyidle nsinde nemakwati. Izvi zvinodetsera kuti miyiri yedu inake.

Amweni anthu akutore mitombo yechinyakare veibhema. Izvi zvinokone kushaishira mapapu emunthu asi tinoziye kuti pachindau pedu tinotore mashakani nemaruwa totwa, tomwa zvinotidetsera manimgi.

Mitombo yechibhoi haasindori mashakani ako. Asi binzi, bhurokori, korifurava, papaya nezvimwe zvakadarozve, mitombo inoite kuti mwiri yedu ivandudzwe.

Mitombo yedu yechianhu yakakosha yaamho inobatsira kurapa ndatondera ndechiushe mombe taicheke teu, taitse zvifumuro, taitse tsombori zveshe izvi zvaitibatsira kugwinyise mwiri.

Mitombo yedu yechiNdau haasindori mashakani ega akadi asi kuti kurye checheni, kurye mauyu, kurye maembe, zvirupesu nemasosote.

Mitombo yedu yeshe yechianhu inokone kusimwa pamuzi inokone kuoneke mumakwasha nyanhwe ukanyakwire mugwindingwi ukadzaka uchiende kujopa wodzaka woende chipimge unondoiona.

Teu mutombo wekare kare asi nanyamashi unondoshanda kurape maronda, kurape mundani nezvimweni zvirwere zvingadai zveinesa.

Mitombo yedu yakawanda yacho eya iri mumashakanimwo tinotore mashakani edu totoise mumvura tomwe muto totore mashakani edu toise pazuwa tokuya tohwira dzimweni nguwa toite kunga mbwire-mbwire kwese uku kurapa, kurapa, kurapa mitombo inorape mwiri yedu.

Imweni mitombo yechianhu inokone kubve kunyika dziri kure dziri mhiri kwemakungwa kurudziro yedu kuti ngatitorei mitombo iyoyo teitosima teiite magadheni edu teisakurira teifunda kuti uyu unoitwei uyu unodini uyu unoryiwa sei yese mitombo inobatsire muntu.

Mitombo yeshe yechindau iri kure inode kuteerwa kwakutotsvaka kwakukaya kana kuri kukaya kana kuri kutse nzinde kwakutsa kana kuri kukuya kwakukuya nekutwa kwakutotware kuuya nayo kanyi kuzodetsere anorwara.

Igwinyiso remene kuti mitombo yedu yechindau anokone kunge ari magaka totorya akadaro ,anogone kunge ari mapopo tototsenga, dzinogone kunge dziri nyemba ,ndodzi, magogoya nezvimweni zvakadaro zveshe ngazviryiwe kuti mwiri yedu ipetuke pandau.

Mitombo yedu yekare yaishanda nemadziteteguru ndiyoyo vaitore mashizha mashakani vokuya kana kutwa kwakutope muntu, muntu otopona dzimwe nguwa chiripo chiripocho.

Chiro chakabana kuti muntu unojairire kuti mangwanani ega ega unondorye katsangamidzi kako mbichana, woysenge kagaliki apo neapo, watengawo kandimu apo neapo wadai uite upenyu hwako hwakandodaro izvi zvinoite kuti zvibatsire pahutano hwedu.

Igwinyiso yamho nekuti mitombo yedu yepasi chigare ngai enderere mberi tinoto pamberi nayo anhu ngaasime jatirofa mupfuta makadhemi malichi yeshe iyo miti mitombo inoti detsere pa zvirwere zvingati pesanisa neku mboryoka.

Mitombo yedu yechinyakare yeshe inobate zvakawanda zvinosanganisira nhanzva chaiyo, sekesa, pfura nemujumbuya zveshe zviro izvi tikarya ndizvo zvinotibatsira pautano hwenyu.

Kurye sadza nemitikiti kurye sadza ne mbowa kurye sadza ne muderera kure sadza nemukaka zvese izvi mitombo inosimbisa muviri wedu kuti tisare tagwinya.

Munhu weshe mazuwa ano unokurudzirwe kuti aenderere mberi nemutombo yedu yechianhu kurye muderya , kurye tsangamidzi , mabirinzara anooneke kwaRisitu , matikiti , madima nembowa .Zveshe zvirozvo zvinodzose mwiri yedu pandau .

Munhu unokone kutore mashakani okaya oise mupoto, oomesa, okuya oise muduri otwa. Izvi zveshe zvinobatsire utano hwedu kuti hudzoke pandau.

Mitombo yeshe ine mashakani imweni inoryiwa akadaro yeshe mitombo kana pwaro inotodzase bhipii. Eshe mashakani aya aiitwe zvekukuyiwa, amweni otwiwa kwakumwe mvura yacho. Zveshe izvi zvinodetsera antu mumuganga.

Mitombo yedu yepashi chigare nanyamushi ukanyahamba ukaende ku Mt Selinda forest unouona, ukaende mungaoni unouona ,ukanyakwire pamutunhu wenyaruwa unoiona, ukaende muChimanimani mountains unoiona kweshe nyika yeshe kwakazara ngemitombo.

Magwasha ane mitombo akawanda achirimwo muZimbabwe, tine Maundi Selinda foresiti Chirinda, mune mitombo yakawanda inokone kubatsira vanhu namweniwo mashango akawanda Ari muChimanimani nedzimwe dzakatenderwdza.